Beeksisa jechuun kan karaa barreeffamaa yookiin karaa barreeffamaa qophaa'u ta'ee, kan tajaajiloota adda addaa kennuu dhaaf qophaa'u dha.

Kuduraan gosoota biqiltootaa bilcheeffamanii nyaataman ta'anii kan akka dinnichaa, timaatimaa, raafuu maraa fi kan kana fakkaatan kan of keessatti qabatan yoo ta'an muduraaleen immoo gosoota biqiltootaa osoo hin bilcheeffamiin nyaataman kan of keessaa qabudha.

Oduu jechuun odeeffannoowwan maddoota adda addaa irraa walitti qabamuudhaan tajaajila barbaaduuf oolanidha. Oduun kun karaalee adda addaatiin walitti sassaabamee, bakka tokkotti qindeeffamee yoo ta'u, dhimma tokkorratti ergaa dabarsuu dhimma hojiif ta'uu danda'a fi dhimmoota kana fakkaataniif kan oolu jechuudha oduu jechuun.

Gidduu galli bashannanaa iddoo boqonnaa dhala namaati. Kan dhalli namaa gareenis ta'e dhuunfaadhaan itti haara galfatudha. Kan yeroo gammachuu, yeroo dadhabe, yeroo itti boqonnaa barbaadu itti aara galfatu jechuudha.

Hawaasa jechuun namoota naannoo tokko waliin jiraatan kanneen hariiroo kanneen akka gaddaa fi gammachuu waliin himaatan jechuudha. Maatii jechuun immoo kan baay'inaan hawaasaa gadi ta'anii kan haadha, abbaa fi daa'imma of keessatti qabatanidha.

Bineensota manaa jechuun bineensota nama waliin walitti madaqanii mana galan yoo ta'an, bineensota alaa jechuun ammoo bineensota namarraa adda bahanii ala galanidha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee barreeffamni ittiin baraa'uu fi barreeffamni irratti barraa'u kan of keessatti hammatedha.

Bineensota manaa jechuun kanneen nama waliin walitti madaqanii mana galan yoo ta'an, isaanis kan akka Fardaa, Hoolaa, Re'ee, Gaangee fi Harree yoo ta'an; Bineensota alaa jechuun immoo kan nama waliin hin jiraanne kan bosona keessa jiraatan jechuu dha.